Arakka ambbappe wolaytta soodo ambba daro asaa caanidi yiidi deiya kaame de'ees. Ha kaamiya meray qassi maataa meranee naa'u penggee de'ees.

Issi Wolaytta keettaa darkkon daarinchcha kattati de'oosona. Ha daarinchcha kattatuppe amaridaageeti: kaarootiya, tuummuwa, zo'o tuummuwanne maaxe santtaa.

Arba minccee ambappe muziya canniddi tungaa ambaa biyaa kamee ogiya bagidi lambay wurin eqidaggaa be'ada miccassi.

wollaytta giddon yelletti diiccidi ajjoora soossuwaa xoomosanawu biibenna cora asay de'iyoogaa siyada keehippe azaanaas.

Maata mala ashuuran doodettida issi xooqqa deree de'ees. Ha deriyaa bollaan qassi naa"u kacciyaara adussa malaaliyaa do"ay bettees.

dumma dumma puula miishshata bayzziyo issi gitaa suuqe de'ees. ha suuqe giddon qassi dumma dumma qibatetti, saamunati, shitottinne hara hara puulaa miishshatikka de'oosona.

Zereetti uttida salo mera abbay de'ees. Ha abbaa bollan qassi bootta wolwooloy de'iyaagan issi attuma na'aynne issi macca na'iyaa kaa"idi beettoosona.

Toophphiya orttodookise woosa keettay ximqqatiya baalaa wodiyan dumma dumma asata maaddishin be'ada keehippe ta wozanan ufayttaas.

Wolaytta Sooddo Ambba kaame eqqiyoo sohuwappe Yaqqoba Hottelliya gakanaw oosetide de'iyaa ogiya de'ada wozannappe uffayttaas.

Dumma dumma heeratun cora dere asayi puutiya tokkiiddinne bull"iiddi de"iyogaa be"ada wozanappe galataas.

Issi giya giddon shukkariya bayzziyaa miishshiriya de'awus. ha miishshireppe guyye baggara qassi oyddu keeshshetun shukkare kummi uttiis.

Oyddu kaamiyaa kumida yelaga naati Ajjoora Soossuwaa xomoosanawu biiddi de'oosona. Ha naatuuppe sintta bagaara qassi xoqqa deree de'ees.

Bati huuphiya burcciyan daddissida issi yelaga na'iya de'awusu. Ha na'iya qassi huuphiya daddissidoogaa shaashiyan qacca uttaasu.

Wolayttattuwa luxishin taassi issi issi qaalati qonccenan ixxaageta xon''appe baada demmada eroogee tana keehi ufayssiis.

Toho kuwaazziya dembba giddon wolayitta dichchaa macca naatu tohuwa kuwaasiya citay kuwaasiya kaa"iiddi de"oosona. Ha citay qassi maata mala dummatetaa maayuwa maayidosona.

Boottaa curqqa bollan zo'o masqqaliyaa misilee de'ees. Ha masqqalee qassi toophphiyaa zo'o masqqaliyaa ammuwaa qonccissees.

Cora macca miizzati shaafa garssan maataa miyiyageeti de'oosona. Ha miizzatuppe sintta baggaara qassi issi wogga zaallay de'ees.

Paraanjjato qaalaa luxissiya cora maxaafati xarapheezza bolan dooreti uttidoosona. Ha xarapheezzappe garssa baggaara qassi karttoniyaa kumida dawutaray de'ees.

ooshinchchaa harggiyaa xalliyaa bulo santtay keehi diccidaagee de'ees. Ha santtaa miyiyaan qassi ha santtaa maxiyaa issi cima mishiriyaa de'awus.

Naa'u cima asati manddaraa biidi betosona. Ha asati naa'ay issippe manddaraa biiyode etappe miye baggaara pudene dugene hemettiya kaame beetees.

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya ayssiya gadaaway ba ooso yaratuura zorettiiddi beettees. Appe miyye baggaara qassi cora xaaceti eqqidaageeti de'oosona.

Karaabiya oyqqida cora macca naatinne cachcha zayyiya oyqqida attuma naati issippe qoomettidi lachchiya yexxiiddi beettoosona.

Issi yelaga na'ay shemppiyo sohuwa uttidi oduwa yeechchaa oyqqidi nabbabbiidi bettees, ha naa'aappe sintta baggaara qassi i odiyobaa ezzggiya cora asati de"oosona.

issi yelaga na'iya siiriya lukkisada worqaa aatada haytan gutuchchaa wotada kushiya sagaayuwa wotada puulata utaasu.

Boditte ambba tohuwaa kuwaasiyaa ciittay ha laytti toophphiyaa xooqqa liigiyan lo"o murutaa xaafissoogan keehippe ufayttaas.

Issi gastta mishirya bulukkuwa danccadda Arissaa bollan zin'assu. Ha mishiregeppe garssa baggara qassi dumma dumma buqqurati ississan de'oosona.

Issi ambaa ayssiya gadaaway daro deretetaa asaara sarotetaa yuushuwaninne polotikaa yuushuwan zorettiiddi beettes.

Otta biittaa hem'iya laappun attuma asati de'oosona. Ha asatuppe sintta baggaara qassi yelaga naati kalttaa oyqqigdaageeti eqqidosona.

Harppaa goettidi afala issi cimma bittanee de'ees. Ha cimma bitaniya matan qassi issi mishiriyaa puuttuwa suqqiyara de'awusu.

Oyddu moorettida odi beessay dees. Ha odi bessaappe guyye baggaara moorettida buqurata giigissiyaa issi yelaga na'ay eqqiis.

Allattaa demban cora attuma asay paraa anaacciya kaa'iidi beettees. Ha attuma asatuppe miye bagaara hara cora asay kuwan uttaagee dees.

Hachchi ta laggetuura ambba gido baasi. Ta biido sohuwan markkatto giya gido gelada boottiya shammogee ayba lo'ii?

Aanna aysso keetta karen daro daro asay ississaa shiiqaage de'ees. Ha asappe sintta baggaara qassi alaana kaaletiya gadaway bari qofa hasaydde de'ees.

Nu ambba giddon issi xaaccee ubba gallassi tumatetta kanchchiya oottiyagaa be'ada ta wozzana giddon keehiippe ufayttaas.

Issi yelaga na'iyaa shuquwaa makkada bayzzayda deawusu. ha na'eeppe sintta baggaara qassi cora macca asaay i shuquwaa shammanawu i sinttan hokki uttiis.

Nu shooron issi bitaniyaassi makkaala naatu xaallay de"oosona. Ha bitaanee qassi ba naata seerenna giishshawu taani keehippe hanqqettaas.

Naa"u penggiyara de'iya qorqqoro keettay de'ees. Ha qorqoro keettaa karen qassi wogaraa kuway de'iyode, ha wogaraa kuwan qassi issi aawaynne aayyiya uttidosona.

Gifaataa baalawu agettida qareebbuwaa uyidi ogiyaan zin"idi cooyiyaa bitaniyaa be"ada keehi kaayottaas.

CORA AYFIYA AYFI UTTIDA GISTAA MITTAY DE'EES, HA MITTAAPPE GUYE BAGGAARA QASSI WOOZI UTTID CORA MUUZEE DE'EES.

Zo'o meran tiyyettida cora shaateti godaa bollan kaqqetidoosona. Ha shaatetuppe miyye baggan qasi salo meeran daddettida danttelee de'ees.

Issi bitaniya gaden cora badalaa poqiya dagoy des, ha dagotuppe guye bagaara badalaa poqi qolido qonasheene dicci uttida maatay de'ees.

Shuchcha xallan oosettida koyiro xekkaa payyateta keettay de"es. Ha payateta keettaappe guyye baggaara qassi asay de"iyoo wolayitta keettati de"oosona.

Naa"u biratappe oosettida arssati de'oosona, ha arssatuppe sintta baggaara qassi kaamiya ogee de'iyode ha kaamiya ogiyan pudenne dugenne bululliya kaametikka beettoosona.

Heezzu bootta dorssata heemmiya qeeri na'ay de'ees. Ha na'aa miyiyan qassi naa'u kanatti gissi uttidosona.

Cora yelaga attuma naatinne macca naati issippe ubbayi issisaa shiiqidi gennuwa yettaa yexxiiddi beettoosona. Ha yelaga naati qassi bantta kushiyan bonccuwa oyqqidi yaanne haanne wuxaawuxoosonaa.

Badeessa xoossa zarphiya be'anawu cora yelaga naati oyddu kaamiya kumidi biiddi de'oosona. ha kaamiyappe miyye baggaara qassi xoqqa deree de'ees.

issi katta keettaa karen kuway yonddodidaagee des, ha kuwaa giddon qassi cora asay uttiidi tukkiya uyiidinne zanaqiidi beetoosona.

Karetta saleedaa sinttaan wolayttattuwaa luxxisiyaagee eqqiis. Ha wolayttattuwaa luxxisiyaagee qassi karetta saleedaa bollaan wolayttatto machchallata xaafiidi beettees.

Issi pooto keettay de'es. Ha pooto keettaassi giddo geliyo wode adil'e ciishsha meray de'iyonne zo'o meray de'iyo punetti uttida upuupati de'oosona.

naa''u karetta hareti qashsheti uttaageeti de'oosona. ha haretuppe sintta baggaara qassi wogga zaafe de'ees.

Issi qorqqoro keettaa darkkon darinchcha kattati de"oosona. Ha kattatuppe amaridaagee paranjja woykko xaatta santtaa hankko santtaa timaatimiyaanne hara harabatikka de"oosona.

kushiyan migidduwa wotada tohuwan sagaayuwa wotada qantta bulukkuwwa xeesan gixxida issi yelaga na'iya de'awusu. ha na'ee matan qassi naa'u atuma naati o xeeliyageeti de'oosona.

Issi maaxuwan diretida koyro xekkaa luxetta keettay de'ees. Ha luxetta keettaappe sintta baggaara qasi addussa kaamiya ogee de'ees. Ha kaamiya ogiya bolla qassi naa"u gede motoretti hemetiidi de'oosona.

issi kaamee oduwa asaassi gattiya buqurata caanidaagee dees ha kaamiyassi giddo ginnan qassi dumma dumma oduwa asaassi awaajiidi de'iya issi yelaga na'ay de'ees.

Issi yelaga na'ay koorinttiya wolqqan oottiya maqasiya go'ettidi asaa huuphiya qanxxiiddi beettes. Ha yelaga na'aappe sintta baggaara qassi huuphiya qanxxuwa hiillaa bessiya misilee de'ees.

Issi keettaa gaden cora badalaa poqqiyaa dagoy de'ees. Ha daguwappe guyye baggaara qassi qeeri shaafay duge simmidi goggiyaagee de'ees.

Karetta bottiyaa wottida issi adussa bitanee de'es. Ha bitaniyaa matan qassi haree canaara eqiidaagee de'es. Ha hariyaa sinttan qassi heezzu asati de"oosona.

Issi geela'iya hayittan gudichchaa aattada bari deemuwa meedada bari menttershshan zo'o qalamiya tiyada puulatta uttaara de'awusu.

wolaytta liqaa luxetta keettay de'ees, ha luxetta keettaappe qommo bagaara qassi luxanchchati kattaa miyo sohoy giggidaagee de'ees,

Issi kaduwa tookkidi ba boorata laaggidi biya bitanee de'es. Ha bitaniya miyyiyan qassi a na'ay qambbaraa tookkidi aara issippe hemettiiddi de'es.

Bulla baribaassuwaa woottida issi gastta bitanee de'ees. ha gastta bitaniyaa miyiyaan qassi qeeri naati kuwaasiyaa kaa"idi de"oosona.

issi wolaytta keettaa gaden woga ordida moqotati de'oosona. ha moqotatu matan qassi xawulaa shukkiya naa'u asati de'oosona.

Ulduduwaa oyqqida issi bitanee giyaasi giddo ginaan eqqis. Ha bitanee qassi deriyaassi dumma dumma oduwaa gattiidi beettees.

Wogga kartoone giddon salo mera biireti de'ossona. Ha biiretu matan qassi cora dawutaray doorettidaaagee de; ees.

Galbba caammappe oosettida karetta caammaa wottida issi na'ay de'ees ha na'appe sintta baggaara qassi a xeellaydda de'iya issi gella''o na'iyaa de'aawus.

Cora dere asay gutaraan shiiqaagee de'ees. Ha dere asaa sinttan qassi issi gastta bitanee bari qofaa aattidi beettees.

Issi meraa booxxissiya woykko pawuderiya tiyettida na'iyaa de'awusu. Ha na'eeppe guye bagaara qassi shittoy doorettidagee de'ees.

Haddiya gixxidi huuphiyan baaliya wotidda issi bitane dees. Ha bitanniyappe sintta bagaara qassi sadiiqaa kaa'iya qeeri naati de'oosona.

wolaytta wogaa bullukkuwaa maayida na'iya de'awusu ha na'iya qassi bari qooriyan gozdaa wotada bari hayttaa qassi lukkisada worqaa aataasu.